Amaato. Amaato gano mangimangi. Agandhi gali ku lubalama lwa nhandha. Agandhi gali ere mu nhandha. Mulimu abasaadha bali basatu. Omusaadha oghundhi ali mu lyato elindhi elisooka. Ku lyato ely'ere ely'okubiri kugalimu abantu mulimu abasaadha babiri.

Olugudho, olugudho lunho lwa itaka, olugudho lunho ti lukole bulungi mulimu ebina bina. Olugudho lunho kumbali kwalwo kuliku dhuma, kuliku eisubi, kuliku emiti, kuliku enhumba nhere eghala ere eriyo emotoka eri kwidha.

Ekifo ekifo kinho kilimu ebintu kamala kamala, ghaligho omusaadha atyaime ku pikipiki agho ghali kumbali ghale ere ghaligho endhigi, kumbali eree riyo abasaadha abali kwokya endhigi abandhibe mereire oghundhi afukamiire ali kwokya.

Elyato elyato linho lili mu nhandha enhandha nnhene, elyato inhene.. inhene inho. Elyato linho liliku amataala agali kwaaka ekili nti elyato linho lili kutambula bwiire.

Abantu bali babiri bali kwevuga ku gaali omusaadha nhali ku vuuga omukazi ku gaali. Omukazi abekeire ensagho kumbali ere eriyo enhumba.

Omukazi, omukazi ono yesibye akalesu abeese omwana alina byagemye mungalo ebitategerekeka yetwika eitooke kumutwe asoseku olulagala yataku eitooke aligirire eno ali mubigogo olusuku olwebigogo.

Ekifuu mu lugudho, ghaligho amayumba, amayumba amaghanvuu.. ghaligho abantu abalimu mu lugudho olwo abali kutambula, ghaligho emotoka edhisabaza abantu nhe motoka edha bantu benhe ababulidho bakinhomu, edindhi dhitambula dhila mule edindhi dhila munho

Olugudho olugudho luno luliku ebintu kamala kamala kumbali ere eriyo emotoka ghano aghasoka, ghaligho omusaadha atyaime ku pikipiki omugulu ogundhi agusire ku piipiki ogundhi agutaire ghansi. Epiki enho nkaire nkaire era ikumanha nga nkaire eri mu UDM nkaire.

Ekibuga, ekibuga kino kinhenhe kibuga kino kirimu omusigiti kumbali ere.. eriyo enhumba empanvu einho eyabitaku mudhinhadho kumbali eyo.. eriyo enhumba lyebasereke amabaati amammyufu eriyo emiti mingi mingi.

Omusaadha, omusaadha ali kuliya ghe batundhira mu kayumba ke batundhiramu enyama omusaadha oghundhi atema enyama alli mule ere mundha mwa kayumba, ali ku mutemera enyama bwa mu pimira.

Enkofira enkofira dhino dhiboneka dhiri nga edhiri ku mudhala bali ku dhitundha eye nkofira dhino dha basaadha basilamu mulimu enkofira edhirimu endheru ndheru mwabamu enkofira emyufu.

Endoki, endhoki dhino degemye ghalala dhonadoona, ekiri nti dhiri kumuzinga. Endoki dhino dhirimu erangi edendaghulo, dhirimu erangi endirugavu, dhirimu erangi eyakyenvu n'erangi eyakisiitaka.

Emmotoka, emmotoka enho eli ku lugudho. Emmotoka enho eliku abatyaimeku, abakuumi b'eidembe. Babekeile emmundu babekeile ebikola byonabyona byona byebakozesa okukuuma abaantu nh'ebintu byaibwe

Omukazi. Omukazi onho musanhufu. Yetaaku ekikofira ekya kasayisayi. Omukazi ono ali kunoga mwanhi. Ali kunoga mwanhi. Yayambala olugoye eitale olwirugavu. Yamwenhanamuku, ekiraga nga musanhufu.

Akatale, akatale kanho kalimu ebintu eby'endhaghulo. Mulimu abakazi abatyaime, buli muntu ali ku mudaala gwe, abatundha mukenhe, abatundha endhagi. Omusaadha oghundhi ayemeleire nh'omukazi oghundhi ayemeleire kumbali ele.

Ekisaawe. Ekisaawe kino kilimu abazaani b'omupiira. Omupiira guli ghagati ghaibwe gha abazaani abo abali kuguzaana. Oghundhi ayambaile empale nh'esitokisi ndheru, oghundhi yayambala empale elimu obwakasayi nh'ebirugavu...

Omusaadha, omusaadha onho musanhufu omusaadha onho mutunzi gha kyalaani eliyo engoye edhili kumbali agho omukono gwe guliku esagha. Yayambala enkofiira, ya yambala egaago, ya yambala esaati eli mu langi endheru.

Ekisolo, akasolo kano kalaga nga ti kanhenhe inho, kasolo kano ti kanhenhe inho, kali mu isubi aye eisubi lyekalimu eisubi... eisubi liri awo liri mu kala eya.. eisubi liri awo liri mu kala eya kyenvukyenvu lyaba ni mu kala eya gulwinigulwini liri awo lityo.

Ekifo ekifo kinho kilimu ebisolo bingi bingi, bingi bingi. Ekifo kinho kilimu emiti emighanvu , amighanvu aye ti inho. Ekifo kinho endhuba eri kuvayo ere.

Enkembo enkembo enho eri mu maaka ago muti enkembo enho eringile ere, enkembo enho erina akaana mu mago age enkembo akaana kenkembo kalingilire ere kalingilire ere.

Abantu abakazi abakazi bano abasoka ghano enho bali kuluka ebisampa abandhi bale ghale batyaime ku balaza eye nhumba enhumba enho ye itaka omulyango mwigule, emilyango migule edhinisa erigho ndhala ndhigale. Enhumba enho bagiselekesa mabati.